Hayssa bootan goshsha gadeza booran goyizaysa bessees. Gadezi buro zeretana dizaysa zerethay bayna boota woy buro zeranaw booran goyizaysa besees.

Haysan botan mizay mata mizaysa beses daro mizay hemiza botayka dalga bota gidanaw beses haysa gida gishaw mizay mata mizaysa beses.